Laa dere keetta de'iyaagassi keexetti de'yagge ayibba lo"i maalalli, a yuushshuwaankka qasi deiya dozatta ayo keexetiddo keettay zamanani oosettidaga xeeliyodde kehippe awu puulla gujjes uttidage xeelanawu lo"es.

Keettaa yuushuwan kaqetti uttida keettaa puulaa gujjanaayyo go'ettiyoobata xeelliyoode keehippe malaaloosona. Etawu de'iya qottatikka qassi keehippe lo'oosonanne eti de'iyo keettaykka qassi keehippe etawu puulaa gujji uttidaaga xeelliyoode ayiba malaaliyona.

Issi ogiya doonan daro boorati d'iyageeti beettoosona. He booratuppekka zo'anawunne dulkkanawu ekkiya booratinne etappe ya baggaara qassi asati eqqidaageetinne mittan direttida dirssay keehippe lo"ennaage beettes

Issi goshshaa biittay de'iyaga bolan daro mokki uttidaageti beetoosona. gidikkonne eti qoncciyan beetiyabi aybbinne baawa. hagee maalalissiyaba.

Daro dozati mokki uttidagetuppe ya baggaara cora asati eqqidi eta eqquwane eta mokketa xeelidine keehippe eta hanuwan malaaletidi deiyageta beiyode keehippe lo'osona.

Yetta yexxanayyo asay go'ettiyo miishshay hagaan dumma dumma qottaa oyqqidi eqqidage de'ees. Ha yetta miishshaykka qassi adil'ee malatiya meera oykki uttidage de'iyage sinttara beetiyaga be'iyoge keehippe malaalees.

Issi heeraa giddoni daro meerettati de'iyaageeti qonccidi beettoosona; ha de'iyaa meeretaatuppe giddo baggaara dumma dumma zamaanan ossetttida keettata be'iyoode keehippe etayoo pulaa immi uttidosonne keehippe malaalosona.

Issi keettaa giddon dumma dumma buqurati de'iyageeti beettoosona. Ha dumma dumma buqurati de'iyageetuppe ya baggaaranne ha baggaara aappun asay eqqide? Ha eqqi uttida asayinne qassi ayibaa oottiiddi ditaba malatiyona?

Issi ogiya doonani de"iya za"lee keettay keehipe puulattinne giigiuttibenage keehipe iitesi ha keettapeka bola baga qorqoruwani daro qitabati de"iyageti xeelanaw daro injetokona.

Issi xarapheezzaa bollan uttida ushshaa xeelliyode I ayba ushshakkone xeelliyode keehippe iiteesinne xeellanawunne lo"enna. Hagee ayba ushshakkonne bootta jookiya bollan uttidaagaa xeelliyode keehippe lo"ennaagee iites.

Issi boottaa worqqatan xaafetti uttidagaa be"iyode, zo"o xuufiyiyan xaafettidinne dumma dumma kattattinne ushshaati a bollan uttidaageeti beettoosona. Ha kattattikka qassi he kattaa keettaa asay ameraanne a qottaa qonccissiyagaa xeelliyode keehippe lo'ees.

Dumma dumma maayuwa maayi uttida cora asati eqqidaageeti de'oosona. He eqqida cora asatuppe sintta baggaara qassi naa"u naati eti aybakkonne boottabaa ya baggaaranne ha baggaara banddirayi giigi uttidobaa de'oosonanne etikka qassi ayba xeelliiddi diyakkonne etabay erettenna.

Issi zannaqa sohuwan zannaqa soho gidikkonne hage mule xumidi xeelanaw maratennan ixxid waan! zannaqa sohuwa gidihin zannaqissiyaaba woykko lo'iyaaba aybbakko puulayaaba wottibokkona hage aybbanne zannaqanaw lo@iyaaba gidena.

Issi zal'e keettaa giddon dumma dumma zal'eettiyaabatinne bayzettiyaabati de'ossona, ha zal'ee keetta giddon dumma dummabat de'ikkonne Ha asay shamiddi de'iyoobati aybaa geettetiyoona?

Issi luxetta keettaa giddooni cora luxiiddi de'iya naati diyageeti beettoosona. Ha luxetta keettaa giddooni dumma dumma naatinne dumma dumma attuma naatinne macca naati de"oosona. Ha luxetta keettaa giddon de"iya naatu qooday aappuna malati?

Tukke keettan uttida dumma dumma yelagati banttayo tukkiya uytidinne bantta qassi aymiruwa banttaaga qassi keehin upayssiyaaba oottide de'oosona. Ha dumma dumma uttida yelagatuppe sintta baggaara aybbay de'i?

Issi oge doonaani katta keettaynne tukke keettay diyaage banatetta qonccissiya malataa bollaara wotti uttidogaappe garssa baggaara de"iyaa asati tukkiya uyiddinne kattaa miiddi de'oosona. Ha keettay keexettido woyikko ha keettay tiyettido qalame aybaa malatii?

Daro dozati gaden mooki uttidagaa giddon cora asati de'iyaageti eti aybaa oottiyoonaa. ha bagga asay uttis baggay eqqiis etikka qassi issi hanidi uttidobaynne eti maayido maayoynne aybbanne lo"enna.

Hagee xumidinne qassi xeellanawu giigenna issi a matan ayibi diyaakkonnenne i ubba mule awu diya qottayinne shaahettidi erettenna i ayiba keettakko hagee a matan mokkida doozappe harabi aybakkonne mulebi erettiyabi baawa.

Doozati.de'iyageeti keehippe puulattidinne heeraassi maata meraa oyqqidaagan keehin puulaa immidi heeraayyo geeshsha carkkuwa immoosona. Ha doozati de'iyageetuppe qommo baggaara mokki uttida mittaa ayfee aybaa geetettii?

Cora boitta shuraabiya maayid eqqi uttida naatuppe guyye baggaara de7iya shuchchaa hanotaa xeelliyoode keehipp malaaleesinne lo7ees ha naatikka shiiqi uttido shiiqoyi kerhippe ufayisseesinne eta issippetettayi lo7ees.

Issi elektironike iqay woyikko miishshay de"iyoosan dumma dumma asati de"iyageeti beettoosona. Ha elektronikee miishshata bayzziya aawaykka qassi etaara eqidi haasayidi de'ees. Ha asati aybaa haasayiiddi diyaba malatiyona?

Dumma dumma mitta ayfetinne atakiltteti issi goyetti uttida gadiyaa gidon diyaageti beettosona. Ha mitta ayfettinne woyikko ha atakilttetu suunttay aybba geettetidi darotto eretti?

Issi eqotaa giddon erettiidi kaalettiya awaati de'oosona. He erettiidi kaalettiya aawatuppe sintta baggaara etawu cenggurssaa gujjiya miishshati de'oosona. Ha aawati aybaabaa yootiiddi de"iyoonaa?

Issi aspaltiyaa ogee yaa siimmidi biigidaagappe bolla baggaara hiniira xeeliyoode maakinaay yiidi diyaage beettees. ya baggaranne ha baggaara dumma dumma doozati kaammi uttidaageti awu puulaa immidaageta xeeliyoode ayba lo'iyoonaa!

luxetta keettan dumma dumma tamaaeti uttidaageti eetappe sintta baggara eqqi uttidda astamaree qassi eta ayi luxisananiyaakonne erettenna. ha utti uttida tamareti qassi keehippe malaalosona.

Issi suyiqiya giddon elekkitiroonike miishshati de'iyageeti beettoosona. Ha dumma dumma elekkitiroonike iqati de'iyageetu sunttay ayibaa geetetti? Ha elekkitiroonike miishshatinne qassi ayba oottanawunne ayibaassi go'iyona?

Issi doozayi dicci uttidaagaara duge simmidi yiidaage issi meli uttida dooza xeelliyode ayba iiti ha a giddoorakka yiiddi de"iya naa"u naatussi som"oyi beettenna hageeti naatinne awa biiddi de"iyakko shaahettenna.

bootta muqqaqqe ha asati cadiidi de'iyo koyro tokketidaagee de'iyo koyro keehippe lo'iyaageeta.

Dumma dumma dozatinne ataakiltetti de'iyageetuppe gido bagaara naa''u asati eqidaageti keehi ufaytiidi de'oosona. ha santtaa mokettay keehippe lo'ees.

hagee qassi ammaauwaa keettaa giidi mule naati bandiiraa maayi uuttideyee eeti waani uttidonaa eti haniyoo hanoyinne eretenna. woy asadan naxalaa mayokonna woy wanokonna mule bandira xallaa malatidi eeti waaniyoonaa? guyye simmidi qa ubbay haa dulliyaa zaaridi.

Issi shuchchappe keexxettida keettape sintta baggaara farnniicheriyan oosettida oosoti beetosona. Ha farnniichereka uttido kareka qassi issi sa'ay gigenaga xeeliyode ayba ittiyonane issi xeelanawu giigokona.

issi aaway uttidaagee la cenggurssa gujiyaa miishshaa oyqqidi uttidaagee hanggidi hasayayiis giidi i ubba ay odana aw ixxaakko i ubba waaniyaanokke abaaynne shaakisenna xoossoo tana ashsha hagaappe qassi.

Issi ogiyaa doonaan de"iyaa suppurmarkkeetiya giddon cora iqati de'oosona. Ha cora iqati de"iyaageeti dumma dumma meraynne qottay de'ees. Ha iqatu sunttay aybaa aybaa geetettii?

issi aybakkone santtaa bollan gujjetti uttida haatta malatiyaagara uuttida kaattaa xeelliyoode aybbanne lo"enna. hagee kaattaykka i aybba kaattakonne xeeliyoode ayfiyaan hegaa keeni ma ma giyay baynnagaa xeelliyoode lo"enna.

Issi wogga keettaa giddon carkkuwa naqaashay woyikko asay ba kitaanne dumma dumma oorattabati de'iyabata erissanaayyo go'ettiyo carkko naqaashay issippe eqqidaagee beettees. Ha carkko maqaashay beettiyo sohoy awa geetettii?

Cora yelaga naati eqqidaageeti kawo xooni giddon de"iyo banddiraa oyqqidi beettoosona. Ha naatikka qassi ya bagginne ha baggi muraamurettidi uttidosona.

Laa hagee huuphee diyaga qassi na"iya dadettayis gaada dadettooge liiphiya bollan iyo phenqeliya kiyi eqqidi ayiba xeellanaw iiti, anne qassi hokkada waanayidda day ha pude xeellekkee?

La haga xeeliyode qassi coo ekkada ma maa giidi keehippe lo''essine ashoy sulissoy oosetidaagee pilay kaa'idaaga yuushuwaan oyttay uttidaage budenay ubbabaykka xeeliyoode keehipe malaalessine ekkada ma ma gees, la aybba lo''ii!

Issi ogiyaa bollan eqqida issi kaamee de'ees. Appe yushshuwarakka qassi deretinne bdarobati de'iyaage beettoosona. Ha makinaykka qassi keehin lo''idinne puulati uttidi ogiyaa doonan puulati uttidaagaa be'iyoode aybba lo''i!

La aybba lo''i issi bootta muqqaqe shurabiya maayida aaway ya baggi simmidi I xeellidi de'iyo sohuwa xeelliyode xoqqa dere eqqidaagappe pude baggaara shaaray kammi uttidaage shaara maayyidaaga xeelliyode keehippe malaalees.

Naa''u attumasaranne issi maccaa na'iyaa uttidaarippe ya baggaara issi aaway uttidaagee cenggurssa gujjiya miishsha oyqqidi I aybba odidde de'iyakkonne haassayddi de'ees. ha haassayddi de'iya aaway I aybba odiidi de'iyabakkonne erettenaagee aybba iiti.

Issi keettaa giddon dumma dumma asay ba bollan alleequwa gujjanaayyo woyikko bana puulayanawu go'ettiyobati beettoosona. Ha asay ba bollan puulaa gujjanawu woyikko alleeqanawu go'ettiyo miishshati hason diyabati ayibee ayibee?

Issi bootta muqaqe mayuwa maya uttida aayiya ayibakko qaattayidda de'awusu ippe guyye baggaarakka keettay puulattidinne keehippe lo'idi uttis. Ha baggaara masoofiya bollan daabboy de'iyagee beettees. A ha kattayidda diyogee ayibakkonne eretti? Ha a diyosay ayiba lo'i!

Issi aspalttiya ogiya bollan dumma dumma kaametinne tiranspporttiya kaameti biiddi de'iyageeti beettoosona. Ha tiranspporttiya kaamee biidi de'iyagaappe sintta baggaara eqqida kaamiya meray ay malati?

Issi eqotta giddon dumma dumma erettidi kaalettiya aawatti de'yagetti beettossona. Ha erettidi kaalettiyaa aawatuppe sintta bagaara cora etta uttid siyiyaa asatti de'ossona. Ha aawatti ayba aatidi doyaaba milatiyoona?

Keehippe maata meraa oyiqqi uttida garden de'iya dozati woykko uuttati etawu dicettaa xeelliyode keehippe maata meraa oyiqqi diccidaageetinne eti qassi kumexxi diccidoogaa be'iyode keehippe malaaloosonanne ufayissoosona

Dumma dumma kushe hiilatun oosettida jabanati de'oosona. Ha kushe hiillatun oosetti uttida jabanati de'iyaageetuppe ya baggaara issi giigenna caamma wotti uttidaage ooni diyaakkonne de'iyaage xeellanaw ayba sheneyi!

Hagee na'ay qassi asa ayfiyan gelanahaniiye I aybba xeelliyakkonne assi issi kushe xallay beettiyaagee silkiya ayo oyqqidi I waattanawu haniyakkonne xeeliyode I qa wora simmidi I aybaa xeelliyakkonne xeellees laa ayba malali

Issi ammano keettan uttida cora asatinne eqqidageeti naati goyyinede de'iyaageeti beettoosona. eta yuushshuwankka qassi issi adl''e ciishshaa qalaamiyaa tiyetti uttida keettaa xeeliyoode keehipe lo''oosona.

Issi luxetta keettan cora maxaafati bolli bollan uttidaageti de'oosona. Ha maxaafatuppe bolla baggaarakka qassi eti eta oonatettaa qonccissiya dumma dummabati de'oosona. Ha maxaafay ayba maxaafa geetettidi erettii?

Issi ogiya doonan keexetti uttida keettaappe hini baggaara saluwa xelliyode shaaray kammi uttidaagaa xeelliyode keehippe lo''ees. Ha dumma dumma qottan oosettida keettatikka zammana keettaa kexettidaageeta xeelliyode keehippe malaaloosonanne lo''oosona.

Hagan dumma dumma oydeti uttidaageeta xeelliyode ayba malaaliyanaa. Etayyo de'iya qottayi dummatettaynne eti oosettido oosoykka keehippe qassi dummatidinne hagaa wodiya malatidi malatidi oosettidaageeta xeelliyode keehippe malaaloosona.

keettaa puulaa gujjanayoo go"ettiyoo daro miishshatti hagan uttidageeti dumma dumma qottaa oyqqidi keettaa puulaa gujjiyaageta xeelliyoode keehippe malaloosonanne lo"oososna. etappe guyye baggaara de'iyaa goday qassi etawu keettaa puulaa immi uttidaageta be"iyode keehippe lo"oosona.

Issi asppalttiyaa ogiyaa bollani cora ispporttiyaa oottiiddi de"iya naati de'oosona. Ha naati woyikko ha shiiqida naati oottiidi de"iyo ispporttiyaa sunttay ayba malati? Eti oottiiddi diyo ispporttee aybaa geetettidi erettii?

issi atuma naatu huuphiya qanxxiyo kettani huuphiya qanxxiya na'ay na'aayo hayittan kushiya yeddanaaniye hagee qassi waaniidi di? huuphiya qanxxiyoogaa aggidi hayittaane qanxxayis gaana xoosso palaappe ashsha.

Issi bootta muqaqqe shurabiya maayyida na'ay banddira oyqqidi eqqaadappe guyye baggaara keehin malaaliyaannelo''iya sohoy dees. appe ya baggaaranne ha baggaarakka qassi asati de'iyaageeti beettoosona. Ha I de'iyo sohoy aybba lo''i!

cora asati uttidi siyyiyaageetussi issi aaway eqqidaage oddiide de'ees. ha eqqida aaway suufiya maayyidi cenggurssa gujjiya miishsha oyqqidi eqqiis. ha a yuushshuwankka de'iyaa, yuushshuwan yuuyyi uttida keetta puula xeeliyoode keehippe lo''ikkone hage aawa qassi I aybba tuma odiya wordduwa odiyakko erettena.

Issi baaso hagaazaa giddon dumma dumma oosettidi de'iyaabati woykko heeraa go"iyaabati beettoosona. Ha baaso haggaazaa giddon oosetridi de'iyaa ossoti woykko ha asay oottiiddi de'iyo oosoy aybba malati?

Issi suyiqiya woyikko zal"e keetta giddon dumma dumma caammati kaqetti uttidaageeti beettoosona. Ha kaqetti uttida caamatakka qassi zal"iya woyikko bayizziya na"ay i maayi uttido maayuwa meray ayimalati

Isso baaso ooso keetta giddoni issi coraa aawati eqqidaaageeti de'oosona. Ha baaso ooso keettaa giddoni cora aawati eqqidaageeti ayiba oottiiddi di"iyaba malatiyoona?

Issi keettaa giddon asay ba bollan puulaa gujjanawu woykko alleeqanawu go'ettiyo miishshati de'oosona. Ha asay ba alleeqanawu go'ettiyo miishshatikka dumma dummabata gidishin ha sohuwan beettiyabati ayibee ayibee?

Issi goyetti uttida gadiya gidon mikki uttida bahilaawe xalee woikko asay haakime keettaa beenan sooni gigissiyo xalee de'iyaagee beettees. Ha xaliyaayaayo de'iya meray aybaa malatti?

Issi biittan de'iya erettidi kaalettiya aawati de'oosona. Ha aawatikka dumma dumma maayuwanne dumma dumma qottaa oyiqqidaageeti de'oosona. Ha erettidi kaalettiya aawati ayibaabaa haasayiiddi diyabaa malatiyona?

Issi keettaa giddon dumma dumma buqurati de'iyageeti beettoosona. Ha dumma dumma shiiqi uttida buqurati dumma dumma qottaa oyiqqi uttidaageeta gidishin ha buqurati sunttay ayibaa ayibaa geetetti?

Issi na'ay de'iyagee suufe kootiya mayidi bootta shamisiya giddoora mayidaagee uttidi oduwa odiiddi de'es. Ha oduwa odiiddi de'iya na'ay ayibaabaa haasayiiddi diyabaa malatii?

issi goyetidi uttida goshsha biittaa bollan mokki uttida mitaa ayfetinne dumma dumma ataakiltetti diyageeti beetoososna. ha goyetti uttida gaddiya giddon mokki utida mitaa ayfeti aybaa aybaa geetettidi erettiyoonaa?

Issi keettaa giddon dumma dumma puula miishshati de'oosona. Ha puula miishshati de"iyaagetikka qassi darotoo macca asay bana giigissanawu go"ettiyoobata. Ha puula miishshati aybaa geetettiyoona?

Issi eqqota giddon dumma dumma erettidi kaalaetiya aawati de'iyaageeti beetoosona. Ha erettidi kaaletiyaa aawati cenggurssa gujiya miishsha oyqqidi aybba aybba haasayidi diyaaba malatiyoona?

Issi keettay keehippe puulattidi uttidaaga giddon dumma dumma cora asati de'oosona. Hagaa giddon de'iyaa asati banttanatetta puulayanayyonne puulatanaw giigi uttidaageeti de'oosona. Ha puulayyiyo miishshay ayba miishsha getetti eretti?

Dumma dumma banddraa meraa oyqqi uttida banddrati beettoosona. Ha dumma dumma meray de'iyo banddrati heezzu dumma dumma meraa oyqqidoosona. Ha de'iyaa banddratuppe giddo baggaara de'iya banddra meray aybba malati?

Issi eqqota giddon eqqi uttida banddiray woykko na'ay pude kessidi de'iyogee de'ees.ha Kesiidi de'iyo banddiraa meray aybaa malati ikka qassi awa banddiraa malati ?

Erissuwa woykko issibaa erissanaayyo giigettidinne wolaytta maayuwa maayada puulatta uttida issi na'iya beettawusu. Ha na'iyakka qassi baagaa erissuwa erissanaayyo eqqa uttidaara A aybaabaa erissanaba malatii?

Issi gaddiya bollan mitay eqqidi uttidagaa bollan mitaa ayfettinne ataakiltetti de'iyaageeti beettoosona. Ha mitaa ayfetunne ataakiltetu sunttay aybaa geetettidi eretti?

issi ammano eqotaa giddon cora aawatinne ayyoti eqqidaageti beettoosona. Ha cora aawati eqqidaageeti aybaa odiidinne haasayiidi diyaba malattiyoonaaane etikka qassi aybaa ootiidi diyoonaa?

Issi giyaa giddin dumma dumma zal'iya bayzziyaane shammiya asati de'oosona. Ha bayzziidinne shammiidi diya asatuppe kare bagaara zal'iya asati aybaa aybaa zal'idi diyaba malattiyoonaa?

Issi ogiyan de'iya tukke keettaynne katta keettay de'iyagee beettees. Ha tukke keetttaa giddon uttida asati cora asati beettoosona. Ha utti uttida asati aappunee etikka qassi ayba miiddinne uyyiidi de'iyona?

Issi zal"iyaa keettan dumma dumma zal"ertiyaabatinne bayzzetiyaabati diyaageeti beettoosona. Ha zal"iya keetta giddon dumma dummabati de'ishin. Ha keettay aybba zal"e keetta malati?

Issi heeraa giddom dumma dumma keettaynne eta keexettata xeeliyode keehippe malaaloosona. Ha keettati keexetti uttidobaappe guye bagaara de'iyaa keettati qassi tiyetti uttido qalammiya meray aybaa malatii?

Issi ushsha keettaa giddon dumma dumma ushshatinne uyiiddi de'iya asati beettoosona. Ha eti uyiiddi de'iya ushshaa sunttay aybaa geetettidi erettii? A giddon aappun asay uttidi uyiiddi de'ii?

Issi luxetta keettan coranne dumma dumma naati de'oosona. Ha luxetta keettaa giddon aappun naati woyikko luxiyageeti de'iyonaanne etikka qassi ayibaa oottiiddi diyaba malatiyona?

Issi keettaa giddon dumma dumma aleeqquwaa mishshati de'oosona. Dumma dumma ha aleequwaa miishshati de'iyageti asay aleeqqanawu go'etiyobata gidishi ha kaqqetti uttida aleeqquwaa miishshaati aybaa miishshaa getettidi erettiyonaa?